Waa hool waxaa fadhiya maamooyin waxay wataan xijaabo cadaan waxay wataan miis cadaan ayaa hor yaalla telefoon ayaa u saaran

Halkan waxaa fadhiyo nin iyo naag ninku wuxuu cabayaa caano dil ku jiro

Waa saxan waxaa ku jirto canjeero daafi hilib ukun ku jiro hilib basal waxaa ogyahay class cabitaan ku jiro

Shabaqaan waxa jiro daanyeer waa labo shabaq midba meel bu ku xariira waa daanyeer

Een miskan waxaa saran suunka sacada iyoo sacad aan suun lahen kaliged ah

Saxankan waxaa ku jiro hilib iskiti ah liin iyo simirsan barbanooni saxankan kale waxaa ku jiro sabaayad caafi iyo istakiin

Miis waxaa saaran saxan caddaan waxaa ku jira baasta waxaa ku jira suqaar waxaa ag yaalla moos cabitaan

Een miiskan waxaa saaran labo gacan cilaan gaduud ah marsan cidiyahana cilaan madow ah marsan